Piibu piibu ka bɛ niŋda cheche za nimaani so pili zipili piɛlli ka bɛ piɛ foolii ʒɛya ni bɛ niŋ Piibu Piibu maa ka yinga ŋun pun niŋ o piibu piibu ka o zaŋ gbaŋ maa na ni o ti niŋ boaɣasi maa puuni ka loori ʒee za nimaani ka tihi be nimaani ka sheb zaŋ bɛ zaŋ bɛ nuu zaŋ pobi pobi.

Shebi warila wahi niribi nyɛla ban be sam bani maani n zooi ka tihi ben beni kabɛ mŋeri gungona kaso wara ka yirigi bɛn mŋaa maa, bɛn mŋaa maa nyala din yirigi ven yala ka gbubi zuli.

Dundoŋni ka sheba ʒia ka baɣaba biɛni ka dabba biɛni paɣa maa ʒia ka pili zipil'ʒee ka piri muɣuri ka bia be bɛni.

n nyɛla duu ka nyɛ kuɣusi n nyɛ dufɛli ka nyɛ binyɛra mani ʒɛnʒɛya ka buku nim biɛni n nyɛ duu tingbani ka di viɛla ka nyɛ diɣisi

shab nyɛla ban chɛni tobu tuhubu ka shab gbubi anbirɛla ka shab gbubi suhi ka shab gbubi kpana ka gbubi gbuɣuma ka shab gbangbaya ka tihi ʒɛ nimaani ka

Zama m be sambani ka paɣa ʒia ka gbibi marafa ka kuɣu be paɣa maa nyaanga ka duri biɛni ka tihi biɛni ka sheba yo ambrada n gbiba ka sheba.

Paɣaba mini dabba bɛ bela sambani ka wari waa sheba nyɛla ban kpa bini piɛla piɛla ka lo ye piɛla ye'ʒehi biɛni paɣa maa nyɔɣuni o sola chinchini doo maa gba sola chinchini n wari wahi maa.

shɛb Bela kom ni ka yili be kom maa ni ka so yen baa loogi ka so gba be o nyaanga ka tihi beni ka mori beni ka yiya be kom maaa puuni